Kino kiyitibwa nayikondo. Nayikondo eno eba esika amazzi okuva wansi mu ttaka n'egaleeta kungulu abantu bagakozese. Ku nayikondo eno kuliko ekidomola ekibadde nga kiri mu kusenebwa.

Abasajja babiri bali mu nnimiro bali mu kulima, abasajja bano bali mu kulimisa ekyuma ky'ente, abaami bano omu ayambadde empale nnyimpi ate ng'omulala ye ayambadde empale empanvu.

Abalambuzi bali ku ttale omu ku balambuzi bano ayambadde enkoofiira enjeru. Abalambuzi bano bayimiridde kumpi n'emmotoka yaabwe.

Abazimbi bali mu kuzimba ennyumba, abazimbi bano bali mu kutegeka akasolya k'ennyumba, bali mu kutereeza embaawo kwe banassa amabaati basobole okugisereka

Abakyala bali mu katale batunda ebibala abakyala bano batunda wootammeroni, ensujju, ennaanaasi n'amenvu.

Ekkubo liyita wakati w'ebizinga; ekkubo lino liriko abantu abalitambulirako ku mabbali waalyo waliwo emmotoka ezisimbiddwako. Ekkubo lino lirinaanye ppaaka y'emmotoka. Ekifo kino kiyitibwa ppaaka y'emmotoka enkadde.

Muzungu ayigiriza omwana omuto okukuba ekifaananyi omwana ono akutte kkamera ali mu kwetegereza asobole okukuba ekifaananyi nga bw'ali mu kuyigirizibwa.

Embogo ziri ku mabbali w'amazzi. Embogo zino zitera okujja ne zinywa ku mazzi ng'omusana gwase. Waliwo embogo bbiri ziri mu kulwanagana.

Abaana b'essomero bali mu kwekubisa ekifaananyi, abaana bano bambadde yinifoomu eziraga nti ba ssomero, abaana bano basanyufu era ng'abasinga bawanise n'emikono gyabwe.

Omukyala ali mu kufumba enva omukyala ono ali mu kufumbira ku ssigiri ey'amanda omukyala ono enva azitadde mu sseppiki era nga akutte ekikebe ali mu kuyiwamu omunnyo.

Omwala guyita wakati w'ebizimbe ebikadde. Omwala guno gutwala amazzi. Omwami atambulira ku mabbali g'omwala.

Omukyala akutte amayinja abiri. Akutte ettono mu ngalo ng'ate ayina n'eddene eriri wansi. Omukyala ono ali mu kukola kye bayita okussa obulo.

Abantu babiri bayimiridde ku lubalama lw'ennyanja, abantu bano bakutte ebyuma ebivuba era bali mu kuvuba ebyennyanja.

Enkima eri mu kisiko enkima eno eyina ebyoya ebiddugavu. Enkima zino zinyumirwa nnyo okulya ku bibala ebibeera mu nsiko.

Abaami babiri bali ku lyato bali mu kuvuba mu mazzi mwe bali mu kuvubira mulimu ebisolo bino bye bayita envubu. Abaami bano omu akutte omuti mmukono gwe ogwa ddyo omulala akutte ekitimba era nga tayambadde ssaati.

Loole yeetisse ekimotoka ekiggumiza enguudo. Loole eno mpanvu era ya langi ya kiragala. Loole zino zeeyambisibwa nnyo mu kutambuza emmotoka ebizitowa.

Abasajja babiri bali mu kuzannya omupiira. Abasajja bano omu ayambadde essaati n'empale nga biddugavu ate owookubiri ayambadde essaati ya bbulu n'empale nga mmyufu.

Ezzike liri mu ttale ezzike lino liddugavu era nga lirina ebyoya bingi. Ezzike lino linyirira era nga libeera ku ttale nga lirya bibala wamu n'ebikoola by'emiti.

Emmotoka eriko akatimba k'enkoko. Enkoko zino eziri mu katimba za kitaka. Abaami beetoolodde emmotoka beetegekedde okugitikkula.

Ebinyonyi bibiri bitudde ku muti, ebinyonyi bino babiyita empungu, ebinyonyi bino by'amaanyi nnyo era nga birya ebisolo ebirala.

Enjuki eri ku bimuli, enjuki eno eyimiridde ku kimuli ekya kakobe, enjuki zino zaagala nnyo okubeera ku bimuli nanti ziyina omubisi gwe zinuunamu.

Enkula eri ku ttale. Enkula eno eri n'akaana kaayo. Enkula eno eba n'amayembe abiri era kisolo kikambwe nnyo. Enkula erya bisubi.

Abakyala babiri batudde mu maaso ga kompyuta. Abakyala bano bayina ebifaananyi bye banoonyerezaako ku kompyuta eno. Abakyala bano Bazungu era bayina enviiri ezigonda.